Lutino adek tye ma obedo piny latin ma idyere tye ki kore nono en owingo doge odengo lemeo ki ingetgi pikipiki kicibo ocung mot.

Ot lum madit ma kityelo ki lakar orumeo nitik dogolane tye twolo ot lum acel ma wiye bene titidi keken en aye ti nen ki ingete nge labolo ma kipito.

Laco otweyo labolo inge lela labolo mukene ki tweyo olyere alyera ki I kom lela en tye ka ngilo lela-ni angila ti woto ityene nono ungabu bongo itum lela

Wi dano muruko otok ma kiyubo ki tiko mapol. Dano-ni ite tye otuc, ite ni tye oruko giit mabor ma tye ka lyere dwogo piny i ngute tiko tye.

Langoko madit ma oloko cal kom mapatpat tye ocung ijan yat ma ocwako wiye okope ijang yat mukene

Laco ocung omako kom mutuka madit mutingo mutoka madit ma ngino gudi ingetgi tye laco ma tye ka ngwec ki pikipiki otingo dako ingeye ki bene laco acel ocung omako pyere ki cinge aryo iteng yo

Cing dano tung kuryo ryo omaka cim oilo cimmenmalo I kin kcingeni oketo in I kalam macol kiyo me wang ki keto piny

Laco onyongo piny idye bunga ka ma en oreto yen ingom yen enoni oketo cinge iyen ma en dong okako calo tye kako bao.